Nuɖuɖu ƒomevi vovovowo le agba ɖeka me. Wakye, abladzotɔtɔɔ, koklozi, gbemumu kplii supageti kpli atadi wole agba ɖeka me.

Yevunyɔnu aɖe si le ŋkumeŋuŋui dzodoƒee lé ahanoglasi ɖe asi eye wòle nu kom hele nua kpɔm.

Ɖetugbi aɖe si wɔ ɖa legbe nɔ nu kom hedo awu trɔlɔ eye woda afɔ ɖe afɔ dzi nɔ nuku agblemenuku vovovowo dzraƒe. Enɔ nukuawo ƒe ŋgɔ. Nukua ɖewoe nye; tomato, atɔtɔ, peya kple bubuawo keŋ.

Yevu ɛutsu ɖeka kple yevu nyɔnu ɖeka bɔbɔ nɔ zi aɖe me ke yevu ŋutsu ɖeka nɔ bɔbɔ nɔ klotsinu eye yevu ŋutsu ɖeka hã tsitre eye wole mɔɖanuŋutiɖanudzem.

Nyɔnu aɖewo kɔ woƒe aŋetɔkpowo kple gagbɛwo ɖo fli be yewoaku tsi. Nyɔnu ɖeka si medo awu dzi dzi o la le tsia kum.

Ɖetugbivi aɖewo si wokɔ avɔ ƒomevi vovovowo kpa akɔ. Ɖewo do dzonu ɖe kɔ eye wo le agba aɖe ɖe ta la nɔ fli eve me nɔ zɔzɔm.

sukuxɔ aɖe sime ɖeviwo nɔ kplɔŋu le ke yevu ɖeka ha nɔ ɖeviawo dome ŋutsu aɖe tsitre ɖe xɔa ƒe mɔnu eye nuŋɔŋlɔ aɖe nɔ nuŋlɔ kpedzi le xɔme

Dzobibi gblẽ nu le du aɖe me si te le ŋu, si te le ŋuu mɔɔ to ŋu eye ŋu gã kple vitɔwo katã wobi dzo. Ke ŋu aɖewo hã va le eme tsom va yina.

Ame geɖe wo do ɖe ablɔ dzi hele woƒe dzimedid dzimdidi ɖem fia woƒe nunɔlawo. Wo dometɔ geɖe wo do awu yibɔ kple kuku dzi eye woŋlɔ nuwo ɖe atiskpakpɛ dzi hele ɖe asi.

Yevuvi aɖewo nɔ xɔ nɔ ketrifɔ dzi le xɔ aɖe ŋu eye wɔme eve hã nɔ anyigba le wotɔwo gbɔ ke wokɔ nane da ɖe woƒe akɔme.

aƒetɔ aɖe ɖo fiase vi aɖe yi ke le ekplɔ dzi ya wo nuɖuɖu vovovowo dzram ale be eɖo sola wɔƒe hã aleke gbegbe be e solagba zam kɔ foni kple laptopwo dzadim.

Ŋu aɖe si yevu he aɖewo le eme la le atiglinyi gã aɖe woame eve ƒe titina le gbedada aɖe ƒo.

Yaƒoƒo gblẽ nu le du aɖe me, emu exɔwo eye wòklo gaye si wokɔ gba xɔwoe. Atiwo katã kaka ɖe afi ma.

Yevu ŋutsuvi aɖe kple evia woame etɔ̃ wole kplɔ aɖe ŋu le xɔ aɖe me, ke wofɔ nuwo aɖewo da ɖe ekplɔ dzi si ɖeviawo nɔ fefe fem kpli amadede ƒe nɔnɔme aɖe siwo le kplɔ dzi la.

Nyɔnuvi woame etɔ̃ aɖe nɔ nu ɖum le agba si lolo vie la me. Ame ɖeka ƒe asi nɔ agba me eye mɔlukui nɔ agba me, woame eve wonɔ nu kom, ke ɖeka kɔ eƒe asi ɖo ɖe eƒe nu me. Nyɔnuvi ɖeka hã nɔ eƒe megbe.

Kpovitɔ aɖewo si ƒe awu ƒe amadede le yibɔ le teƒe aɖe tom yina eye yevu ŋutsu aɖe si do awu gɔme ƒe amadede le abe aŋuti ɖiɖi le nu kplɔm. Yevu ŋutsu bubu hã do awu si ƒe amadede le aŋuti ɖiɖi hetsi tre ɖe teƒe ma.

Xɔɖola wɔme eve aɖe le xɔ ɖom le teƒe aɖe kple ekpe dze wodo asiwui ɖe asi. Do awu ɖeka ŋgbi ɖo kuku ɖe ta hafi nɔ dɔ la wɔm.

Yevu nyɔnu eve kple ɖevi wɔme etɔ̃ aɖewo tsi tsitre ɖe nudzraƒe aɖe ƒe ŋgɔ. Ŋu aɖe ŋu wɔme eve aɖe hã nɔ teƒe ma. Ɖeka ɔe ŋkpadede le dzi eye ɖeka le gbemumu. Ame aɖe hã le moto dzi le afi ma.

Yevu ŋutsu aɖewo kple ame ʋi ŋutsu ɖeka wonɔ asi trɔm le sikakumɔ aɖe ŋu.

Ɖetugbi wɔme ve aɖe tsitre ɖe agblemenuku vovovowo dzraƒe abe; tomatosi, atɔtɔ, ŋtsi, watamelo kple bubuawo keŋ dzaƒe.

Yevu geɖe woƒoƒu ɖe ati aɖe te eye amekuku ɖaka le wo ŋgɔ, woame geɖe wodo kot yi ƒe amadede wɔ yibɔ ke yevunya ɖeka do awu ŋgɔgbe si ƒe amadede wɔ kɔli, yevu ŋutsu ɖeka dzeklo ɖe ame aɖewo ƒe ŋku me hele baba dom nawo

Afɔkpadzraƒe aɖe si afɔkpa si ƒe amadede vovovowo le. Ɖewo gbe mumu, ɖewo le dzɛ̃, ɖewo le abe aŋuti ɖiɖi ene, …

Modzaka alo fefewɔla eve aɖewo le fefe wɔm le woƒe fefewɔƒe. Ŋutsu ɖeka si kɔ nu dzi bla ta eye nyɔnu ɖeka kple ɖevi aɖe hã nɔ akpame dzi. nyɔnua do awu si ƒe aŋgbdede le dzie.

Ɖekakpi kple ɖetugbi ʋɛɛ aɖewo do nu abe dzogbeawo ƒe wɔɖuhabɔbɔ aɖe ene eye wowɔ togodoo hele ɣeɖum. Woɖo nuwo ɖe afɔ gɔme eye wodo awu ɖeka ŋgbi hã.

Ŋkuŋuŋui zi aɖe si wokɔ aba bɔbɔe kɔ wɔe le exɔ aɖe me. Zi dometɔ ɖewo le akpasa ene, etɔ̃ tɔ, eve tɔ kple ɖeka tɔ sia wole exɔa me. Titina kplɔ hã le xɔa me. Wokɔ nane da ɖe titina kplɔ dzi kple egɔme, seƒoƒo ʋɛ̃ aɖe hã le xɔa me eye ati aɖe hã le xɔa me.

Yevu ŋutsu aɖewo de do awu si ƒe amadede le abe gbe mumu ene eye ɖeka tɔ le dzɛ̃e wotsitre ɖe dziƒoxɔ aɖe si wosiaŋɔ yibɔ nɛ la ƒe ŋgɔ.

Yevu ŋutsu etɔ̃ kple afrika ŋutsu eve siwo nye mɔɖaŋu dɔwɔla aɖewo wotsi tre ɖe xɔ aɖe me. Wokɔ kletsifu hetsitre ɖe afi ma eye yevu ŋutsu ɖeka ɖɔ kuku si ƒe amadede le abe gbe mumu ene wole xɔ aɖe me.

Yevu ŋutsu aɖe be wɔme eve wode ŋgɔ wo nɔewo le xɔ aɖe me. Ke yevu ŋutsua ɖeka do kotu ɖeka medui o. Yevu ŋutsua bubu hã do koyuhenɔ anyi ɖe kplɔ aɖe nu ke yevu nyɔnu aɖe hã nɔ anyi ɖe kplɔ bubu ŋu si kɔmpita le kplɔ di. Ŋutsu aɖe tsitre ɖe mɔnu henɔ wo kpɔm.

Mɔzɔla aɖewo wo wo la wokpla bagiwo kple woƒe agba vovovowo ɖe ŋuti hele gbetome zɔm. Woke ɖe ati gbogbo aɖewo nu eye wole zɔzɔm yina atia gɔme.

Nyɔnu kpl eŋutsu aɖe si do awu ʋi alɔlegbe la nɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋu si agbalevi siwo ƒe amadede le abe ŋtiɖiɖiwo le woƒe akɔme ke nyɔnu aɖewo tsitre le vi ɖe asi hedze ŋgɔ wo. Ŋutsu ɖeka hã do awu ablegbe si le ʋi la hã dze ŋgɔ wo.

yovu geɖe wo do le abrɔdzi ke ɖeka le gbefa ɖenu ɖe nu hele enya gblɔm le eme wóle woƒe dzime dzidzi ɖem fia dukɔɔ

Dzataviwo woamene aɖe sɔ ɖe nyi si ƒe amadede le yibɔɔ la dzi le anyigba. Ke dzata tsitsi ɖeka aɖe zɔ gbɔna eye nyi bubuwo hã le dzata megbe gbɔna.

Modzaka ɖeɖe hoŋliŋli aɖe nɔ edzi yim le ɖetugbi aɖewo dome. Ke ame si ɖu dzi la ɖɔ fia kuku eye wokɔ dziɖuɖu nɛ flaga la do. Ŋutsu aɖe tsitre ɖe megbe hekɔ mɔƒonu ɖe asi asi eye wonɔ nu ƒom ɖe eme ke ɖetugbi bubuawo hã tsitre ɖe fi ma.

Yevu aɖewo le xɔ aɖe me, ɖewo le kplɔ ŋu si agbalẽ le wo ŋkume. Ke yevu wobe ame eve tsatsitre ɖe ame aɖewo siwo nɔ anyi la ƒe ŋkume. Yevu ɖeka hã nɔ woƒe ŋgɔ abe aɖakago kplɔ me wòle ene.

mɔ̀memí kulawo ƒe dɔwɔƒe si mɔmemí gãgãwo le ye ame etɔ̃ aɖewo le mɔmemi eve ŋu hele asi trɔm le eŋu nyuie

Yevu ŋutsu ɖeka kple nyɔnu wɔme eve wo le flawa ɖe si wo le aɖakago me la gbɔ. Wo le flawawo me kpɔm eye ati aɖewo si ƒe aŋkpa nye gbemumu le woƒe megbe.

Yevuvi wome ene aɖewo le fefe fem kple flawa aɖewo si gbemumu gbemumu kple eye wɔ dzɛ̃ aɖe le flawa ŋu le afi ma.

Nuɖuɖu ƒomevi vovovowo nɔ nuɖukplɔ aɖe dzi. Ɖewo nye abolo, koklozi tɔtɔ kple bubuawo siwo le agba vovovowo me ɖa kje ɖevi aɖe tsɔ abolo aɖe hele dedem nu me na ŋutsu aɖe si tsom be yeakɔe.

Ŋu ŋu wɔme eve aɖe kpɔ afɔku le lɔɖi mɔ aɖe dzi. Ŋu ɖeka ƒe amadede le dzi eye ɖeka tɔ le ʋi. Ŋuawo gble eye ŋu bubuwo hã va le eme tsom le yiyim.